Niribi pam n laɣim zaya yiŋa bɛ mi ni laɣim zaya maa yili maa chamsi ka din ni di nyala mɔri konkɔ n nya li ka ninvuɣi yini n gari bɛ tooni ka o mini ba diri fiila ka bi ninvuɣu yini gba nyaɣila baagi o nuuni yiŋ maa nyaangi maa tihi benbeni niribi maa ni ʒeya maa shɛb kpala ninkpariti.

Niriba pam n laɣim biɛni bɛ niriba pam maa bɛni zaya maa bɛ nyɛla njinia nima ka sola panali nima gba be bini be luɣushɛli polo maa bɛ shɛba pilila zipiliti bɛ ninvuɣu yini mee niŋdila kool ka bɛ nyaaga maa yiya nima bembe dinni.

Niriba pam n be supamaketi puuni bɛ darila bindirigu nima ka bini zaya maa bi bi bihi be ban zaya maa puuni bɛ sheba pirila noosi maaki nima ka baasiketi mima za bini za luɣushɛli polo maa.

niraba ayi n bɛ duuni bi niraba ayi maa ninvuɣu yino nyɛla paɣa ka ninvuɣu yino gba nyɛ doo ka paɣa maa milindila duu maa ka doo maa gba ʒiya kuɣu zuɣu doo maa nyaangi maa fulaawa nim tamla doo maa ni ʒiya maa nyaanga ka fulaawa nim maa tamla teebuli zuɣu woya nim gba dɔla tiŋa